Nkwadaa mmienu na maame panin baako. Nkwadaa no mmienu te hɔ. akwadaa no baako hyɛ ataadeɛ blue ɛna baako hyɛ pink ɛna cream. Maame no a ɔgyina hɔ no kuta koraa kɛseɛ bi a ɔrehwie nsuo gu akwadaa baako tirim.

Nnipakuo bebree atwa ahyia wɔ dan bi mu a wɔtete akonnwa a ɛyɛ red so ɛrehwɛ kasamfonin, na kasamfonin no, nnipa mmienu bi gyina so a wɔyɛ ɔbaa ne barima.

Nkurofoɔ pii bi ahyia wɔ dan bi mu. Ebi gyina hɔ na ebi nso tete hɔ. Baako gyina maek bebree bi anim a ɔhyɛ ataade soro fitaa ɛna ɛfam blak.

Nnipakuo bi atwa ahyia buo bi ho a, nantwie tuntum kɛseɛ bi a ɔwɔ abɛbɛn, buo ne mu no, nnipa nnan bi nso hyɛ ntaade soro green green wɔ buo ne mu.

Obroni baa ne bɛrima bi te ɛdan bi mu wɔ fam. Obroni baa no, akɔla bi te ne so a okita adaka kɛseɛ bi. Wɔn anim ɛwɔ fam no, rɔba griin bi ɛda hɔ.

Nnipakuo bebree atwa ahyia wɔ apata kɛseɛ bi ase. Ɛbi gyinagyina hɔ na ɛbi nso tete hɔ. Wɔn a wɔtete hɔno bi hyɛ atade soro fitaa. Ɛbi nso hyɛ yellow.

Abrɔfo bebree a ɔmo yɛ mmaa ne mmɛrima nam ɛdan tenten kɛseɛ bi anim. Ebi de baag abobɔ ɔmo akyi. Ebi nso baag no ekora kora wɔn. Ebi hyɛ ataade soro yɛlo.

Nkonnwa bebree ne tables bi sisi apata kɛseɛ bi ase. Nnua akɛseakɛseɛ bi kita apata no mu. Apata no soro no, light fɛfɛɛfɛ bi bɔ hɔ.

Korɔ beberee sisi nsuo a ani kala no yɛ griin ɛso. Korɔ ne bi kala no yɛ blu, rɛd. Korɔ no akyi no, ɛdan bi nso si hɔ a ɛyɛ rɛd.

Nsuo ayere ama ɛdan so nyinaa apipa abɛ gu fam. Nnipa mmienu gyina nsuo na ayere no mu. Baako yɛ ɔbaa na baako yɛ ɔbɛrima.

Kaa fitaa bi anya akwanhyia wɔ kwan bi ho. Nipakuo bebree atwa ahyia ho. N nipa baako gyina kaa no anim reyɛ call a ɔhyɛ atadeɛ soro brown, fam nso brown.

Abrɔfo bi etwa ahyia wɔ nwura bi mu. Ɔbaa baako ne barima te akonwa a ɛyɛ blu so. Wɔsan so hyɛ ataade a ɛyɛ blu. Ɔmo kita plet a aduane wom.

Nnipakuo bebree bi etwa ahyia wɔ teebol kɛseɛ bi ho. Baako te teebol no atifi a ɔyɛ barima. Ɔbaa baako nso te hɔ a ɔhyɛ ataade soro griin.

Kodoɔ kɛseɛ bi si nsuo bi ano, kodoɔ no colour no yɛ white ne blue. Kodoɔ ne so no, nnipa bi gyinagyina hɔ na bi nso tete hɔ, wɔn a wɔgyina hɔ no baako hyɛ ataade soro kɔkɔɔ.

Ↄbaa bi resa a ɔnhyɛ mpaboa. Ↄhyɛ ataadeɛ blue a white wɔ mu. Barima baako nso rebɔ twene wɔ ne nkyɛn.

Akonnwa tenten kɛseɛ sisi adan bi mu a ne colour no yɛ ash. Sumiiɛ bebree nso gu mu a ɛbi colour yɛ ash ɛnna yellow. Table bi nso si akonnwa no anim a nneɛma gu so.

Nnipa mmienu wɔ ɔdan bi mu, wɔn mmienu nyinaa hyehyɛ ahwehwɛniwa. Baako te hɔ a ɔhyɛ ataade soro blue, na baako nso gyina ne nkyɛn a ɔno nso hyɛ ataade soro yellow.

Aborɔfo bebree atwa ahyia funu adaka bu ho. Ɛbi kurakura funu adaka no. Ɛbi hyɛ atadeɛ soro red. Ɛbi nso hyɛ atadeɛ soro white a black ne blue sensan mu.

Donkey fitaa bi nam lɔɔre kwan bi so. Adua bi nso hyɛ n'akyi a papa bi te so. Papa no hyɛ ataadeɛ brow na mpaboa black.

Maamefo pii bi etwa ahyia wɔ baabi. Dodoɔ naa bɔ duku. Baako duku no yɛ kɔkɔɔ a blu ɛnenam mu. Baako nso deɛ no ɛyɛ fitaa a ɔhyɛ ataade soro grin.

Mmayewa bebree bi ato santene wɔ owia bi so. Ntadeɛ a ɛhyehyɛ wɔn no bi colour no yɛ blue, yellow, red, green, pink.

Mmeranteɛ nsia bi gyina bea bi mu, wɔn nyinaa atutu ntoma, wɔn akyi no, dua kɛseɛ bi si hɔ, dan bi nso si hɔ a ne colour ne yɛ blue.

Abibifoɔ mmiɛnsa ne Borɔfoɔ mmienu gyina nwuram baabi. Ɔkraman baako tuntum nso gyina wɔn akyi. Obroni baako hyɛ ataade soro blue. Loburoni baako a waka no nso hyɛ ataade soro orange.

Mmeranteɛ bi reyɛ lɔɔre kwan. Baako hyɛ blue soro ne fam a wahyɛ green agu so. Wɔn a wɔaka no hyɛ orange a green ne ash nenam mu.

Nnipakuw bi etwa ahyia wɔ ɛdan bi mu. Ebi akotow kotow hɔ. Ɛna ebi nso gyina gyina hɔ. Wɔn mo a ɔmo akotow hɔ nyinaa hyɛ ataade fitaa.

Oburoni baa bi te tabe bi anim a aduane ne drink si so. Drink no stɔɔ red bi hye mu. Oburoni baa no hyɛ ataadeɛ white a blaɔk sensan mu.

Mmaa mmienu bi abu nkotodwe wɔ abɔnten a awia ɛbɔ. Ɔbaa baako hyɛ ataade soro kɔkɔɔ a ɔhyɛ kyɛ hwaet a blak ɛwom.

Nipakuo bi etwa ehyia mbaayewa bi ho ɔmo saa. Wɔn a wɔɔsa nyinaa nhyɛ mpaboa, wɔn a wɔɔsa nyinaa so de ahweniɛ atoto wɔn nan. Papa bi gyina ɔmo ekyi a ɔhyɛ ataade soro rɛd.

Boronin bi te akonnwa bi so wɔ table bi anim a table no, kɔnmuadeɛ na ɛgugu so. Maame no ɛhyɛ nose mask black.

Nnipakuw bi etwa ahyia wɔ ɛdan fitaa bi ho wɔ nsuo bi ano. Koroɔ bebree nso sisi hɔ. Nnipa no bi hyɛ ataade soro kɔkɔɔ, fitaa ɛna braon.

Abrɔfo nsia bi te ɔdan bi mu. Wɔn nynaa hyɛ ahwehwɛniwa a ne kala no yɛ yellow na black. Akonnwa a wɔte mu no kala o yɛ vawlɛt.

Nnipa nnan bi te adua bi ase ɛwɔ abɔnten. Mmienu ɛyɛ mmaa ɛna mmienu nso ɛyɛ mmɛrima. Ɔbaa baako hyɛ kyɛ a ɛyɛ yɛlo a hwaet ɛsensɛn mu.

Sukuufoɔ nkɔla bi asɛ laen ɛwɔ nkyɛnse bi anim. Nnipa na ogyina nkyɛnse n'akyi no nyinaa hyɛ ataade fitaa.

Nnipa nnan bi wɔ abɔnten baabi. Baako gyina awia mu a okita adua kɛseɛ bi. Galɔn yɛlo bi nso si hɔ a ade kɔkɔɔ si so.

Mmranteɛ bi si dan wɔ owia bi mu. Mmranteɛ no mmienu gyina amuna mu. Ɛna mmienu nso egyina ɛsoro. Mmienu na gyina soro no, baako hyɛ ataade soro fitaa ɛna ɛfam blak.

Giraffe bebree wɔ ɛserɛ bi a ahye mu redidi. Car bi nso si wɔn akyi a ɛno nso colour yɛ fitaa. Aborɔfo nnan bi wɔ car no so.

Ɔbaa ne bɛrima bi wɔ ɔdan bi mu. Ɔbaa no hyɛ ataade soro kɔkɔɔ ɛna ɛfam blu. Bɛrima no nso hyɛ ataade soro tuntum ɛna fam no yɛ kɔkɔɔ.

Nnipakuw bi atwa ahyia wɔ baabi. Dodoɔ no ara tete hɔ. Baako gyina hɔ a baage wɔ n'akyi a ɔhyɛ ataade fitaa a nipa da mu.

Dan bebree sisi nsuo kɛseɛ bi ano. Dan ne bi colour no yɛ fitaa, yellow, blue ne deɛ ɛkeka ho.

Nnipakuo bi a wɔn nyinaa te wheelchair mu asosɔ wɔn nsa ama so. Ntadeɛ a ɛhyɛ wɔn no bi colour no yɛ blue, white, green.